Nkwaraa four resa nsuo. Obiara kita ne bucket a wɔde resa nsuo no. Wɔn akyi nso yɛ anwea yɛde yɛahipe agu hɔnom bebree.

Maame no ɛreyɛ eduane, ɔtse mmaa akonwa so, ɛna koropɔɔto asi n'anim. Silver si koropɔɔto no so, ɛna atereɛ da mu. Okita sekan a ɔde retwitwa eduane no. Bowl si ne nkyɛn a eduane no agu so.

Ɔbaa ɔyɛ obroni a, ɔgyina baabia ɔreyɛ n'aduane. Ɔkuta cup ɛne atre a ɔdenom tea. Atre no bi nso sensen hɔ. Ɔte kitchen cabinet so a ɔde flowers ɛsisi sisi so.

Lady no te office a glass atwa ne ho ahyia. Ɔte akonnwa mu a table si n'anim. Laptop si table no so. Nsa si laptop no nkyɛn. Wohwɛ glass no mu a, cars nenam fam.

Akwadaa a ɔne ne papa ato pono a wɔredidi, na watwa burodo ahyɛ ne papa anum a ne papa redi. Burodo no bi nso sisi hɔnom a ɛgu plate mu. Nkwadaa no bi ka wɔn ho a wɔredidi.

Obronin a nkwadaa atwa ne ho ahyia a wɔn ani agye a wɔn redi agorɔ. Wɔn atwerɛ poor governor wɔ wall no ho, ɛyɛ beebi a wɔgyina no. light pole nso si wɔn akyi.

Maame no tɔn ntoma ahodoɔ bebree, na colors nso yɛ different, different different. Ɔda ntoma no so na ɔresere, kyerɛ sɛ n'ani agye ankasa.

Moto ne bicycle anya akwanhyia ama akwadaa afa mu awu. Maame bi kita akwadaa no mu ɛwɔ fem a ɔresu. Papafoɔ mmienu agyina hɔ a baako ɛretwa maame no mfonin na baako ɛrebisa no asɛm. Sukuu nkwadaa mmeinu nso gyina maame no nkyɛn a wɔretwa selfie.

Yɛtɔn nnuane hodoɔ bebree wo ha. Ɛkutu wo ha, apple wo ha, mɛko wo ha, watermellon wo ha. Mmaa mmienu nso gyina ho a ɔretɔn aduane no.

Sukuu nkwadaa a wɔne oburoni te sukuu dan mu a resua adeɛ, na nkwadaa no bi redi asa, binom nso ani agye yie ankasa. Binom nso resua adeɛ.

Tɔn aduane hodoɔ asɔɔtow bebree wɔ ha. Borɔdeɛ kɔkɔɔ wɔ mu, mako wɔ mu, mmaa nso rɛedi akɔneaba a wɔn ntɔ wɔn retotɔtotɔ aduane no bi.

Ɔbaa a ɔso nneɛma a ɔretɔn. Ebi nso gu basket mu kita ne nsɛm. Ɔkita sika nso wɔ ne nsam. Ɔreseresere gyina gate bi ho.

Obi kita tea wɔ cup mu a ɔrenom. Burodo da plate mu wɔ n'anim wɔ table so. Book nso da table no so. Flowers wɔ flower pot mu da table no so.

Nkwaraa a wɔte sukuudan mu a wɔresua adeɛ. Na baabi wɔte no koraa ɛhɔ nyɛ papa. Wɔnni akonnwa nso papa. Sukuudan anka mu ayɛ papa. Na tikya no abisa asɛm ama akwaraa baako apegya ne nsa a resɔre ayi ano.

Highway a cars anya akwanhyia wɔ so, cars bɛyɛ mmeɛnsa ne akyire na anya akwanhyia no. Na Sɛdeɛ cars no asi asɛe no, megye di sɛ nnipa koraa bɛwu afam, na abolɔke traffic ankasa.

Cargo kɛseɛ a ɛso load ɛnya akwanhyia. Asɛe ama anim nyinaa ɛtutu ama aseɛ taes nyinaa ɛtutu. Nnipa mmiɛnsa gyina cargo no anim. Baako butu hɔ ɛna mmienu egyina hɔ. Baako nso nyinaa kwan no ɛkyi a ɔyɛ oposiini.

Mmaa ahɔfɛ a wɔn gyina wɔn nan so mmienu agyina nnua ase ɛrebɔ nkɔmmɔ. Na baako ɛrehata nneɛma ɛwɔ beebi wɔn rebɔ nkɔmmɔ no, na nkokɔ nso ɛnenam hɔnom.

Banku ne nkuruma nkwan ne mu nnam bebree a ɛgu bowl mu. Nnam bi te sɛ wele, salmon ne kɔtɔ nso dedam. Mmako nso dedam baako baako.

Akwadaa a ɔso kɛntɛn a nneɛma ɛwɔ mu, ɔsan de ne nsa baako ɛrepia car kɔba a yɛfrɛ no tae, beebi ɔnam no nso yɛ beebi yɛdi dwa a nkrɔfoɔ ɛnenam hɔ bebree a wɔredi wɔn dwa.

Abusua a ɛyɛ papa, maame ne nkwaraa mmiɛnsa a wɔn nyinaa ahyia a wɔda mpa baako so a wɔredi agoro rebɔ nkɔmmɔ reseresere.

His Excellency Nana Addo Danquah Akuffo Addo, Ghanamanpanyin ɛrekyia Otumfoɔ Osei tutu II, Asantehene ɛne na pamfoɔ.

Mmayewa mmienu a wɔredi asa wɔ badwam na wɔasiesie wɔn ho wɔ amammere kwan so. Nkrɔfo atwa wɔn ho ahyia a wɔrehwɛ wɔn efisɛ asa no yɛ fɛ yie. Abranteɛ bi nso gyina wɔn akyi a ɔretwa wɔn mfoni.

Borɔdeɛ ampesie ne ɛho frɔeɛ. Ɛnam, kosua na pear a egu asanka mu kamakamakama. Na aduane no bɛyɛ dɛ ankasa.

Po a yɛasan ayɛ swimming pool wɔ ne nkyɛn. Kube nnua nso sisisi hɔ. Obi nso hyɛ swimming no mu ɛredware. Ɔbaa baako ɛda bed so wɔ swimming .

Kwasi Broni kurom a ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Na ɔyɛkyerɛ no mu no , ɛyɛ a de gidigidi aba nti polisifoɔ ɛɛbɔ ban epia wɔn a ɔyɛ ɔyɛkyerɛ no akɔ ɛkyere.

Nkurɔfoɔ a wɔkuta wɔn bags ne wɔn nneɛma, a wɔrekɔ akɔforo wiemhyɛn, na wɔasa line a wɔde reforo wiemhyɛn no.

Adwumakuo a wɔatwahyia a wɔreyɛ meeting. Na wɔn nyinaa ɛtwahyia te table baako ho ɛwɔ office. Na table no so no wɔn nsuo ɛne nnoɔma a ɔdeyɛ meeting no nyinaa si so.

Maame bi a ɔrewɔ fufuo. Silva ne galɔn si ne nkyɛn. Nkokɔ nam abɔnten. Maame bi nso te hɔ reka banku. Maame baako nso gyina hɔ. Ɛdan ɛsi hɔnom.

Sogyafoɔ five gyina hɔ. Baako yɛ oburoni, mmienu kuta atuo. Oburoni no asɔ mu ama baako. Cars mmienu nso nso si wɔn akyi.

Mmaa mmienu wɔrewɔ fufuo ɛwɔ fie. Baako ɛrewɔ na baako ɛreka fufuo no. Odwan ɛnenam beebi a yɛrewɔ fufuo no.

Ɔbaa ɔreka banku ɛwɔ dadesen kɛseɛ mu. Ɔte hɔ na ɔdeka banku no. Ne mma mmienu egyina hɔ rehwɛ no.

Mmorɔfo a ɔmo kɔ sie funu Efunu adaka no esi ha. Nkurofoɔ egyina ha bebree a ɔmo ahyɛ tuntum. Ebinom ɛte hɔ. Papa bi abu nkotodwe ɛwɔ maame bi anim.

Ha nyinaa ahye dwerebɛɛ. Cars bebree si ha. Ɛdan bebree nso si ha. Ne nyinaa ahye. Car kwan da ha. Cars nam so. Nnua si ha.

Nkurɔfoɔ bi wɔ ha a wɔreyɛ flowers ho adwuma, flowers no yɛayɛ bed a flowers no wɔ so. Wɔn nyinaa butu famu a wɔresiesie flowers no. Flowers ne bi nso wɔ akyi ha.

Solar panel asi ha, mmaa bi atwa ho ahyia a )mo apagya )mo nsa , 3y3 )mod3 yie s3 )mo as) solar panel ama )mo , )mo dressing no y3 different, nnua asi ha.

Cars mmienu anya akwanhyia. Kɔkɔɔ baako ne fitaa baako. Fitaa no aforo dadeɛ bi wɔ kwan no mfimfini. Policefoɔ gyina hɔ rehwɛ.

Mpepefoɔ asɔredan kɛseɛ si hanom. Nkurɔfoɔ nam ha bebreeee a wɔakɔbɔ mpaeɛ, a wɔrekɔ fie. Cars mmienu si ha.

Oburoni kɔkɔɔ akwadaa a wahyehyɛ toys a ɔde redi agorɔ. Toys no yɛ train a ɛnam train line so. Ɔda fam na ɔrehwɛ sɛnea toy si yɛ adwuma.

Maame bi te abansorosoro wɔ ha. Table si n’anim, laptop si so. Nsa si ne nkyɛn, glass wɔ ha. Kaa kwan wɔ ha. Cars nam so.

Nkurofoɔ ɛte lab ha. Ɔmo nyinaa ahyɛ ntaadeɛ fitaa. Gae bi ekita ade bi mu ɛte hɔ. Ladi bi ɛgye adeɛ no efiri ne nsam.

Nkwadaa a wɔresua adeɛ. Table si ha a nneɛma sisi so a wɔde resua adeɛ no. wɔn tikya no te ha. Board wɔ wɔn akyi a wɔatwerɛtwerɛ nneɛma agu board no so.

Ghana made mpaboa ahodoɔ bebree a wɔtɔn. Na wɔahyehyɛ no tentententen akɔ soro. Kente ntoma nso da nkyɛn. Ɛno nso different coloura bebree a wɔtɔn.

Ɔbaa a ahemaa kyɛ hyɛ no. Ogyina na ɔreweevi ne nsa baako. Barima gyina n’akyi kita mic mu ɛrekasa. Ɔbaa baako .

Nkwadaa a wɔahyɛ skirt de adeɛ akyekyere wɔn nan ne wɔn ti. Wɔatwa circle ɛresa wɔ circle ne mu. Dan si ha, yɛapeenti no Ghana flag, dua nso si ha.

Ɔte dan mu. Judge no te ha. Flags sisi hɔ. Kɔmputa si judge bo anim. Papa bi gyina adaka mu a ɔreswɛ. Sikiritini gyina ha.

Nkurɔfoɔ bi wɔ ha. Akwadaa bi de aduane rehyɛ ne papa anom ama no. Aduane bi si ne papa anim. Ebinom nso ɛss te akyire hɔ a wɔredidi.

Stuffing chairs si ha, table si mfimfini, books ne fruits gu table ne so, flowers si ha, light si ha, pistures tare wall no ho.

Masonfoɔ reya adwuma wɔ ha. Wɔrehyehyɛ bricks. Level instument da ne nkyɛn. Wɔahyehyɛ scaffold wɔ dan no ho. Wɔn nyinaa hyɛ safetel helmet.

Nkurofoɔ ɛwɔ ha a wɔn reyɛ adwuma. Ebinom ɛde nnoɔma no a wɔn rede yɛ adwuma no ahyehyɛ hyehyɛ wɔn ho nyinaa. Kɔntainas ɛsi ha. Wayɛs enenam fam. Atwenneɛ ɛgyina ha.

Mmorɔfo ne abibifo a wɔn reyɛ kanea ho adwuma ɛwɔha nneɛma no a wɔn mo rehyehyɛ no bi gyinagyina hɔ ebi nso ɛregu fam ebi nso asɔ nnoɔma no mu a wɔn rehyehyɛ wɔn nyinaa hyɛ suit ɛne helmet.

Nkorɔfoɔ egyina steg so wɔ a ɔmo twa sini. Maame baako asɔ akɔlaa baako mu a, ɔkyerɛ no deɛ ɔbɛyɛ. Papa baako gyina hɔ a, ɔde adeɛ ɛma akɔlaa no. Obi nso egyina fɔm a ɔkyerɛ akɔlaa no nea ɔbɛyɛ.

Nsuo ɛda ha. Nkrɔfoɔ bebree gu nsuo no mu reguare. Dadeɛ bi si nsuo no mu. Nsuo no birepɔmpe rekɔ soro resan regu nsuo no mu.

Mmaa mmiɛso sa a wɔnam. Wɔn nyinaa aturu nkwaraa. Mmienu, baako so bɔtɔ. Baako so bucket. Papa bi nso so bɔtɔ a ɔrekɔ.

Nkurɔfoɔ a wɔreyɛ demonstration. Wɔn nyinaa kita adeɛ a wɔatwerɛ nneɛma agu so. Ɔbaako kita mic a ɔrekasa gum. Wɔn nyinaa rebɔ se yie reto nnwom.

Staffing chairs si ha. Pillows gum. Centre table si ha. Shelves si ha. Nneɛma sisi shelves no mu. Light sɛn ha. Window no yɛ glass.

Akwadaa ɔrebɔ ti ama ne nua baa. Ɔte akonnwa so. Ne nua no ɛte fam ɛwɔ n'anim a ɔde ne nsa agu ne serɛ so. Ne papa gyina hɔ a ɔrehwɛ wɔn.

Nkorɔfoɔ a ɔmoo yɛ piis wɔk ɛwɔ ha. Ebimo ɛkita plakaads a ɔmo dee kyerɛ. Papa bi so kita dua a ɔde kyerɛ plakaad no bi so.

Stɔfen kyɛɛs si ha, nkonwa nketenkete bi so si ha, spikɛs si ha, ɛtoa si ha, tiivi bɔ ha, laet bɔ ha, sɛnta teebol si ha.

Mmaa gyina hɔ, mmarima nso gyina hɔ. Bowls sisi hɔ a nnam gu mu. Ɔbaa baako kita bowl a nnam wom. Boat gyinagyina hɔnom.

Abranteɛ wahyɛ suit wɔ kɛta atadeɛ baako wɔ ni nsa ɛkɛta bag kɔkɔɔ wahyɛ kyɛw ɔgyna biaavɛ a wɔtɔn nsa nsa ne crate ɛsi no nkyɛn wɔbiaa ɔgyina no.

Akwadaa a ɔrebɔ twene. Nkwadaa bebree gyinahɔnom rehwɛ no. panin baako gyina akwadaa no a ɔrebɔ twene no akyi.

Baabi a wɔgya wɔn nan. Adeɛ no a wɔtena so gya wɔn nan a ɛyɛ WC si hɔnom. Sink si adaka bi mu a wowie a wode bɛhohoro wo nsa. Light mmienu fɛfɛɛfɛ sensɛn ceiling no. Towel da s sink no nkyɛn.

Trɔtrɔ cars bebree gu hanom, ne nyinaa yɛ colour baako. Nnipa ɛredi akɔneaba saa. Abansoro sisi hanom bebree.

Mmaa wɔtɔn nnoɔma wɔ dwam. Car kɛseɛ esi wɔn akyi. Nneema noa wɔtɔn no esisi wɔn anim. Ebinom nso ɛreyi beans ho a wɔrebɛtɔn.

Mmaa a wɔakɔsa nsuo. Obiara so agbaa baako kita gallon no a wɔde sa nsuo nsuo no. Baabi a wɔrekɔ no, ayɛ sɛ bepɔ so.

Nkurɔfoɔ bebree gyina ha. Polisini baa gyina ha a ɔrehwɛ sɛ wɔbɛgyina hɔ yie. Cars nam ha. Overpass wɔ ha.

Stoffin chair si ha. Pillow da mu. Center table si ha. Books si so. Flowres si so. Nkonnwa si ha. Drawer wɔ ha.

Nkurɔfo asɛ lain bebree wɔha a wɔto aba. Ebinom nso ɛte wɔlo so. Balɔt bɔses asisi ha maame bi agyina balɔt bɔs no bi ho a ɔto n'aba.

Maame no koto hɔ rehyɛ pear. Ɔtɔn akutu nso wɔ ha. Tomantos wɔ ha. Borɔdeɛ wɔ ha.

Me nsa benkum so no, securityfoɔ four egyina hɔ nom. Dua esisi wɔn akyi. Me nsa nifa so no, accident asi. Nkorɔfoɔ gyinagyina car no so ɛreyi adeɛ.

Mmaa egyina ha . Ebinom ahyɛ kyɛ, ebinom ɛnso ɛso nnoɔma. Baako turu akwadaa wɔ n'akyi. Baako ekita.

Gɛls fɔr egyina ha obiaa kita buk ɔmo gyina pila kɛseɛ be ho baako abɔ ne tii tententen .

Maame a ne ba te ne so a ɔte kaa so, ne kunu gyina ne nkyɛn, wɔn anyi wɔn nyinaa fura ntoma baako, kraman gyina wɔn anim, dan si wɔn akyi.

Mmeranteɛ ne ɛmamaawa a ɔmoo gye ɔmo ani wɔ bikye. Bebree ɛhyɛ nsuo no mu ɛɛdware, ebimo so gyina ɛpo n'ano ɛɛhwɛ ɔmo a ɔmo hyɛ nsuo no mu a ɔmo ɛɛdware. Ɛdan si ɔmo anim.

Ɔbaa a ɔrehohoro ne nsa a nose mask kata n'ano. Mmaa no nso bebree gyinagyina n'akyi a binom nso ahyɛ nose mask, binom nso hyɛ nose mask deɛ wɔgyina dua ase.

Y'asi blɔk dan ɛwɔ ha. Plɔmba no ɛde payp ɛrehyehyɛ hyehyɛ fam. Pilɛs ɛwowɔ dan no mu. Nkurofoɔ ɛgyina ha a wɔn rehwɛ adwuma no.

Papafoɔ siks ɛnam ha, ɔbaako ɛɛbɔ bɔɔlo. Ɔmo nam paake so, nua esisi ha, ɛdan ɛsi nkyɛn a flaage ɛgyina anim.

Maame gyina ha, waturu ne ba. Akwadaa baako te barrow so. Braa bi ɛrehwɛ barrow ne mu.

Dwa a wɔtɔn nnuane ahodoɔ bebree wɔ mu. Cabbage wɔ hɔ, tomatoes wɔ hɔ, gyeene wɔ hɔ, pinapple wɔ hɔ. Mmaa no nso obiara te ne neɛma ho a ɔretɔn.

Papa no afa ne ba no baako atena ne serɛ so. Watwitwa watermelon de ama wɔn nyinaa. Ɔde aduane rehy ɔde watermelon no rehyɛ akwadaa ketewa no anum.

Nkwadaa mmeɛnsa te ha te akonnwa so. Ketewa koraa a ɔwɔ mu no te panin no serɛ so. Gallon yellow si ha. Jerrycan blue si ha. Kɛntɛn si ha.

Polisifo bebree gyina ha, binom hyɛ safety helmet kita tuo. Papa mmienu bi gyina polisifoɔ ne mfimfin a wɔne polisifo no ɛrekasa. Kaa gyina ha.

Trɔtrɔ steehyin a kaas bebree apaake wɔhɔ a wɔɔmo loodu nipa bebree nso ne nam hɔ okada foɔ ne ɔmo motos ɛnenam hɔ nom obiaa apaake paake ɛdan sisi hɔ bebree laet pool so. Sisi hɔ.

Kyineesefo a ɔmo te bot so. Ɔmo nyinaa etwa wɔn ani ɛhwɛ faako. Ebinom apagya ɔmo nsa a ɔmo weevi. Ebinom nso eyi kyɛ a ɛhyɛ wɔn ti a ɔmo de weevi.

Nkurɔfoɔ bebree asa line wɔ ha. Apata si ha. Nkurɔfoɔ no kita kyɛnse a wɔde reba abɛgye aduane. Nnua si ha.

Mmorɔfo…mmorɔfo a wɔyɛ lab test. Wɔwɔ lab. Table si hɔ. Book gugu table no so. Wɔn nyinaa ahyɛ gloves.

Gɛl bi egyina ha ɔde kente abɔ ne nufu mu ɛde baako abɔ nafono so obroni bi egyina ne nkyɛn bibinii gɛl bi.

Maame a ɔrehwie nso agu ne ba no tirim. Ne ba baako nso te nkyɛn. Wɔadua nkontommiere wɔ kɛntɛn mu si baabi a ɔrehwie nsuo no. wɔasisi adan wɔ wɔn akyi.

Nkwadaa mmeɛnsa wɔ ha. Baako te wheel chair mu. Baako redwane. Flowers wɔ ha. Bepɔ wɔ ha. Kaa kwan wɔ ha.

Mmaa ne marima gyina ha. Dadeɛ bi si ha, lorry engene si dadeɛ no so. Wɔn nyinaa ahyia wɔ dadeɛ no ho a wɔasɔ mu.

Ababaawa a ɔreride tete bicycle a wɔfrɛ no busanga. N nnipa nso redi akɔnneaba wɔ baabi a ɔgyina no, na dua si n'akyi. Binom nso so nneɛma a wɔde rekɔ fie.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

Park kɛseɛ da ha. Nkurɔfoɔ asa nkurɔfoɔ bebree gyinagyina ha a wɔasa line ahodoɔ mmeɛnsa. Dodoɔ no ara hyɛ nose mask. Wɔrekato aba.

Maame bi te ha a ɔreyɛ aduane. Aduane bi si coal pot mu, ɛbi nso ayɛ ready si fam. Ɔno ankasa ki kita paper a ɔde rehu gya no mu. Nkurɔfoɔ te ha a wɔretwɛn a ɛbinom nso retwa camera.

Nkrofoɔ ɛti ha beberee ɔmoraho akɔda bi ɛti nkonnwa mu osuu ɔyɛ dede ankasa nkrofoɔ bi agyina kyekyeree Ɛhwɛ.

Mmorɔfo a ɔmo gyina amusieyɛ a ɔmo besie obi, ebimo ekita ambrɛla, ɔmo nyinaa ɛhyɛ tuntum. Ɛfun daka no ɛsi fɛm a flawɛs ɛda so. Sɔfo no ɛɛkan baebol.

Nkrɔfoɔ te me nifa so wɔ ha a wɔrehwɛ sini. Wɔ dɔɔso yiye. Ebinom nso te me benkum so a wɔn so rehwɛ sini wɔ fie.

Nkwadaa a wɔayɛ dua kaa. Mmienu te dua kaa ne mu na baako ɛredrive dua kaa no. mmiɛnsa nso ɛrepia dua kaa no, baako nso gyina nkyɛn ɛrehwɛ ne nuanom a wɔreyɛ wɔrepia dua kaa no.

Tv kɛseɛ bi ase ha. Yɛyi fon ɛwɔ so. Maame bi asɔ papa bi mu aa ɔmmu kasa aa ɔmmu sere. Nkorɔfoɔ ɛte TV n'akyi aa ɔmmu hwɛ.

Nkurɔfoɔ te dan mu ha babree. Ebinom te hɔ rebɔ nkɔmmɔ, ebinom nso redidi. Ebinom nso remia wɔn phone so. Flowers si dan mu ha.

Mmrɔfo a wɔreyɛ meeting. Wɔte round table bi ho. Mic wɔ obiara anim. Books deda wɔn anim. Mmienu asɔre a wɔreyɛ aguement.

Nkrɔfoɔ gyina ha bebree a wɔregye asɛm bi ho akyinnye. Dodoɔ no ara hyɛ nose mask. Tabe si ha. Phones si table no so. Paper gu table no so.

Nnipa mmiɛnsa ɛretɔn akutu, baako yɛ akwadaa, mmienu yɛ mpanimfoɔ. Panin no baako turu ba wɔ n’akyi. Maame bi agyina wɔn a ɔretɔ akutuo ne bi.

Wɔtɔn bowl a wɔde nnɔteɛ ayɛ ahodoɔ bebree wɔ ha. Bi wɔ hɔ a wɔapenti no differen colours. Wɔtɔn pot nso wɔ ha. Basket nso wɔ ha. Maame no a ɔtɔn no koto hɔnom a ɔde bi rekyerɛ obi.

Nkurɔfoɔ bebree gyina ha. Wɔahyehyɛ akonnwa no bebreeee round. Ɛbinom rekyeakyea wɔn ho. Binom hyɛ nose mask gyina hɔ. Ɛbinom nso te hɔ.

Nkurɔfoɔ wɔ ha wɔreyɛ adwuma, mmienu ɛresa anwea agu amona ne mu, mmienu nso gyina hɔ, mmaa mmienu gyina hɔ a wɔrebɔ nkɔmmɔ. Nnua si ha, bepɔ wɔ ha.

Ntɔkwa asi wɔ ha. Ɛbi mo ɛɛdwane. Obi apagya akonnwa a ɔde ɛɛkɔbɔ obi . Kameraman nso gyina ha a ɔɔtwa kamera. Ɛbi mo nso ɛɛtotɔ fam.

Parliament of Ghana, Speaker te soro ha, cameras sisi ha, parliamentarians tete hɔ. Yɛahyehyɛ s lights wɔ silling ne mu. Flat screen TV tare wall ne ho.

Nkorɔfo aa ɔmo sua adeɛ tikya no gyina ɔmo enim ɛkyerɛ adeɛ bɔd na ɔmo de sua ade no si hɔ tebels sisi ɔmo enim akutu esi tebel no so nsuo so si tebel no so.

Ɛdan kɛseɛ, abansoro ɛhyee ɛwɔ ha. Wisie ɛnam dan no ho nyinaa. Faya sɛvis foɔ ɛwɔ ha. Faya sɛvis ne baako aforo kaa no a ɔmo gyina so ɛde dum gya no. Nsuo ekita ne nsam a ɔde gu gya ne so.

Nkurɔfoɔ bi wɔ ha a wɔreyɛ adwuma, wɔde dua asi hɔ a wɔde dadeɛ ato so a wɔreyɛ ho adwuma, ɔbaako nso koto fam ɛreyɛ n’adeɛ, nnadeɛ ne bi sisi ha, light pole si ha.

Brass bandfoɔ a wɔremaakye, wɔn nyinaa hyɛ ataare colour baako hyɛ kyɛ baako. Wɔn leader no kita umbrella, wɔnam kaa kwan so.

Nkurɔfoɔ bi gyina sukuu dan mu ha a wɔn reyɛ adwuma dadeɛ keseɛ bi si wɔn anim a wɔde twa adeɛ gallon bi esi table so ɛwɔ ha blackboard ɛwɔ ha.

Nkorɔfoɔ bebree gyina ha. Ɔmo keta galɔns, abi mo so ɛketa bɔtils akɛseɛ. Paip si ha a ɔmo bi paip no. Kaa so asi ha.

Efunudaka esi ha. Flawɛs ɛda efunudaka no ɛso. Nkurɔfoɔ egyina ha beberee. Ɔsofo egyina funudaka no anim ɛbɔ mpae. Kanopi esi ha.

Nkorɔfoɔ ɛte ha bebiree ɔmo ɛyɛ adwuma laptɔp esi obia enim maame bi so ɛte akonya so a ɔnyɛ whee a wapegya ne nsa nkorɔfoɔ mienu miɛnsa bi agyina ne anim wɔn bisa no asɛm.

Nkurɔfoɔ te table ho wɔ ha. Computer ne laptop si table no so. Ɔbaako asɔre agyina hɔ a ɔresere. Flowers si table no so.

Library a yɛsua adeɛ, table si hɔnom, laptop si so, camera da table ne so, book a yɛabue mu da table ne so akonnwa si hɔnom. Yɛahyehyɛ book wɔ hɔ bebree.

Nkurɔfoɔ baasa wɔ stage so. Ebinom reto nnwom. Ebinom nso rebɔ drum, ɛnna ebinom rebɔ wɔn nsam.

Stɔfin kyɛɛ asi ha. Pilo ɛdɛm, kyɛɛs asi ha. Buukus hyɛ mu. Piktya flams hyɛ kyɛɛs no mu. Sɛnta taabo esi ha.

Nkurɔfoɔ gyina ha a wɔrebai aba. Ballot box mmienu si. Ɛbinom nso kita wɔn ballot papper a wɔde reto aba. Mmaa mmienu bi atwe wɔn kɔn a wɔrehɛ nipa no a ɔreto aba no.

Nkorofoɔ ɛgyina, ɔmo de nnipa a wawu ahyɛ ade bi mu a ɔmo atu amena a ɔmo de ɛɛhyɛ mu. Ɛnnua pis pis ɛgu ha bebree, kube nnua ɛsi ha.

Flats creen gyina ha. Wɔreyi film wɔ so. Nnua wɔ flats creen no akyi. Nkurɔfoɔ tete fam. Binom nso deda fam.

Nkorɔfoɔ bebree egyina ha ebi mo ɛhyɛ nos mask ebi nom ekita hyafel a wɔde saa anhwia ɛkata adiɛ so ndua esi ha kar ɛwɔ ha.

Nkurɔfoɔ a wɔte table ho, computer si obiara anim wɔ table ho, obiara ahyɛ adeɛ bi wɔ n’anim a wɔde rehwɛ computer ne so, flowers sisi table ne so.

Nkurɔfoɔ a wɔde ntoma abɔ wɔn mu, wɔnhyɛ ataadeɛ, wɔkita Ghana flag, bi nso kita dadeɛ bi a wɔayiyi no styles bi. Green glass da ha.

Nkwadaa ne mpanimfoɔ a wɔte hanom. Wɔn nyinaa te fam. Bowl kɛseɛ si wɔn ntam. Wɔredidi wɔ mu.

Kuro kɛseɛ mu a ɛdan sisi ha bebree. Cars nenam ha bebree. Buses akɛseɛ akɛseɛ te sɛ VIP nenam ha. Nkurɔfoɔ redi akɔnneaba. Sign board sisi ha.

Nnipakuo bi ato santene nenam baabi a ebi pɔnkɔ so. Ebi nam fam. Ebi nso kura nnua da wɔn kɔn ho. Nwura wɔ hɔ. Adan nso sisi hɔ.

Asukuufoɔ a wɔte sukuudan mu. Wɔn akonnwa no so a akonnwa baako biara refa nnipa kyɛn sɛnea ɛsɛ ɛfa. Ebinom nso nnya akonnwa ntena so.

Dadeɛ tententen a yɛahyehyɛ akɔ soro te sɛ pole, ɛware yie. Nkurɔfoɔ nenam ha, binom ɛretwa pictures. Yɛahyɛ fam ne nyinaa tiles.

Nkurɔfoɔ bebree nam ha, binom ɛredi dwa, binom ɛrehyia nkurɔfoɔ. Dan akɛseɛ akɛseɛ bebree si ha, yɛadrɔdrɔ nneɛma bebree wɔ ho, nnua si ha.

Ɛdan kɛseɛ a wɔde nwura na ayɛ. Maame bi gyina dan no ano. Nkurɔfoɔ gyina hɔ bebree a maame no ne wɔn rekasa. Nnua sisi ha. Wɔde dua ayɛ fɛn wall nso wɔ ha.

Pata bi si ha, obronin bi te ha a ɔyɛ dɔketani, table si n’anim, papers gu so, maamefoɔ bi te ha. Wɔkita wɔn nkwadaa a wɔde wɔn aba dɔketa ne hɔ.

Mmaa ne mmarima a wɔgyina nsuo mu. Binom apagya wɔn nsa na binom resere. Aboɔ si nsuo no mu. Nsuo no bi nso firi aboɔ no soro na ɛregu fam.

Kuro kɛseɛ fɛfɛɛfɛ abansoro nkoa na gyina gyina hɔ nipa bebree ɛtwa kar kwan mu ɔwɔ beaeɛ zebra krɔsin hɔ light pole nso gyina gyina hɔ.

Stores bebree wɔ ha a ɛyɛ abansoro. Nnipa redi akɔnneaba wɔ ha. Binom nso asisi umbrella a wɔtɔn adeɛ wɔ ase. Sprinter a ɛyɛ passenger cars si ha.

Nkrɔfoɔ tete hɔ. Table si wɔn anim. Laptop si wɔ anim. Baako nso gyina nkrɔfoɔ no anim. Akonnwa sisi hɔ. Table no bi si mfimfin.

Nkurɔfoɔ bebree gyina ha. Ebinom kita book. Table kɛseɛ si ha. Books bebree gu so. Obi nso kita foonu a ɔde retwa pikya. Sign board kɛseɛ si wɔn akyi.

Po da ha. Boat nketenkete si po no ano. Nkurɔfoɔ gyina po no ano a ebinom redware. Nnua si ha.

Nkwadaa a wɔde ntoma abɔ wɔn mu de ahweneɛ ato wɔn kɔn a wɔasa line a wɔreto nnwom. Nkurɔfoɔ adwa gyina hɔ rehwɛ. Canopies si ha.

Nkwadaa a yɛaboa wɔn ano a wɔretwa picture wɔ ha, wɔn ani agye ankasa, obiara pɛ sɛ n’anim mbra mu bi, wɔn nyinaa ɛresere.

Ahenfo a ɔmo yɛ ayie. Ɔmo kita ambrɛla a ahenfo no nante aseɛ. Ɔmo kita dram a ɔmo bɔ adi ahenfo n'akyi. Mmranteɛ bi ɛka ahenfo no ho a ɔmo de ahaban ahyɛ ɔmo kɔn.

Stɔfin kyɛɛ si ha sɛnta taabo si ha lait ɛsɛn silin no mu windo glaase ɛwɔ ha stɛkais a ɛkɔ soro ɛwɔ ha.

Nkurɔfo a ɛreyɛ meeting, lady no gyina hɔ, laptops sisi table so, glass si wɔn anim. Wɔde board ataretare dan ne ho.

Nnua.. Aduane ahodoɔ bebree wɔ ha. Nnuane no bi sisi table so wɔ ha. Nkrɔfoɔ mmienu gyina hɔ wɔresɛɛve aduane no. Maame bi kita aduane no bi wɔ pleeti mu a ɔde rekyɛ.

Aberanteɛ baako ne mmaa mmienu a wɔresa agbagya. Ebinom nso rebɔ twene ma wɔn a wɔresa no. Ebinom nso te nnua ase.

Nkurɔfoɔ a wɔreyɛ tag of war wɔ ha. Wɔn panin no gyina hɔ na ɔrehwɛ wɔn. Ebinom nso te hɔnom. Bepɔ wɔ ha, nnua sisi ha bebree.

Nkwadaa bi rebɔ ball wɔ ha. Ɔbaako atu ne nan akɔ wiem a ɔpɛ sɛ ɔbɔ ball no. Wɔn a wɔaka no nso pɛ sɛ wɔgye ball no firi ne nsam. Binom nso gyina hɔ rehwɛ. Dan si ha.

Obronin nkwadaa a wɔredi agorɔ wɔ ha. Ɔbaako de adeɛ ahyɛ n'ano ho a ɔrebɔ abɛn. Ɔbaako nso rebɔ drums. Ɔbaako nso kita mic a ɔreto nnwom. Maame no nso gyina wɔn nkyɛn a ɔrekyerɛ wɔn.

Mmorɔfo a wɔakata wɔn ano ahyɛ over raw. Wɔkita funnaka a ɛyɛ nkurɔfoɔ a wɔwu a wɔrekɔ akɔsie wɔn. Nnua sisi baabi a wɔwɔ no. Ɛdan akɛseɛ nso si hɔnom.

Nkurɔfoɔ bi te hanom reto dame. Papa bi hyɛ kyɛ a ɔte wɔn nkyɛn a ɔrehwɛ wɔn. Dua bi si ha. Nkurɔfoɔ nso gyina ha a wɔrehwɛ wɔn.

Mmarima a wafura ntama wɔ ha. Akyene si bi anim a wɔrebɔ ebi nso gyina akyi griini glaase wɔ ha dua si ha.

Aha yɛ polling station abrɛwa ɛvoti ballot box ɛsi nanim polling station excutives tete hɔ nom ebimu twerɛ twerɛ adan si beaeɛ wɔ mu yɛ adeɛ no.

Nkorɔfoɔ a wasiesie wɔn ho reyɛ amammerɛ mmarima de ntama akyekyere wɔasen na mmaa no de biribi akata wɔn ho.

Nananom a ɔmɔ ɛhyɛ ɔmɔ yɛ amammerɛ barima bi di ntoma abɔ ne mu asanka flowers ɛgum anaa ahaban gu mu.

Mmayewa ne mmeranteɛ a wɔredi asa wɔ nathional theatre. Mmaa no de ntoma afura wɔn ase, ɛnna wɔhyɛ top black. Wɔn ho yɛ fɛ yie.

Polisifoɔ ɛgyina ha, ɔmo akye mmaayewa mmienu bi, ɔbaako ɛɛyɛ dede, ɔmo de hankɔf ɛɛgu ne nsa. Kaa ɛsi ha, ɛdan ɛsi ha, dua ɛsi ha.

Nkurɔfoɔ gyina ha wɔredi agorɔ, table si ha, toa ano gu so bebree a wɔde redi agorɔ, binom nso. te hɔ ɛrehwɛ, binom nso gyina hɔ.

Bɛma ene ne yere ne ne ba kristmas trii egyina ha bag egyina nkyɛn stɔfin kyɛr esi hɔ nom aa bɛɛma no atena so.

Okunu ne ne yere ne wɔn mma, wɔahyia a wɔredi agorɔ. Chiristmas tree ɛd ɛ si wɔn akyi baabi a wɔredi agorɔ no. Akwadaa no toy si wɔn nkyɛn. Akwadaa no de ne nsa ahyɛ boɔ no mu.

Nkrɔfoɔ a ɔmo adi asa. a ɔmo di kyerɛ titi amanee ne amamerɛ. Nnua asisi baabia ɔmo wɔ no.

Canopy si ha, nkurɔfoɔ te canopy n’ase bebree, binom ɛrebɔ dam, binom gyina hɔ ɛrehwɛ, binom nso ɛreyɛ call, binom nso ɛrekɔ wɔn beebi.

Nkwadaa bi wɔ ha. Wɔgyina lab a wɔresɔ mfidie no bi ahwɛ. Mfidie no sisi table so. Obiara gyina ne deɛ ho.

Mmorɔfo ɛgyina ha bebree, ebimo so ɛde basekel ɛɛkɔ resis. Ɔbaako agyae ne stiya no mu a w'apagye ne nsa mmienu. Ɔmo a ɔmo aka no so ɛɛbɔ mmɔden sɛ ɔmo bɛsan ne ho.

Sogyafoɔ mmiɛnsa egyina ha. Wɔn nyinaa kita tuo. Amɔd kaa mmienu si ha a ahyɛ. Ɛdan sisi ha. Nnua ɛwɔ ha.

Kyaina foɔ kurom. Abansoro bebree ɛsisi ha. Yadrɔdrɔ nne3ma wɔ abansoro no ho. nnipa ɛɛdi akɔneaba. Ɔmo dɔɔso yie. Ebi mo 33twa kaa kwan mu. Ebi mo ɛɛmia ɔmo fon so.

Sukuufoɔ te ha ɛpono si wɔn anim lapotɔpo sisi so nwoma wɔ ha 'air condition' bɔ ha.

Nkrɔfoɔ bi ɛyi ha ɛbɔ daame, ebi mo so agyina hɔ ɛhwɛ. Papa bi ɛti daamefoɔ ne nkyɛn pɛɛ ɛhwɛ wɔn. Ɛdua kɛse be ɛsi ha.

Mmaa ne mmarima a wɔakɔ beach a wɔregye wɔn ani. Abinom nhyɛ ataareɛ. Ebinom redware nsuo no. Ebinom asɔ wɔn adɔfo mu. Ɛpo nsuo rebɔ akɛse pa ara. Wɔn mu bebree no ara gu nsuo no mu redware.

Nkurɔfoɔ a wɔreyɛ adwuma. Binom so head pan a concrete wɔ mu a wɔrekɔ akɔhwie. Binom nso akɔhwie a wɔrekɔ akɔsa concrete no bi.

Yɛayɛ summer hat ɛwɔ ha. Tabele sisi ha, Nkonnwa sisi table ho. Nnuane sisi tabe bi no bi so. Light ɛsɛn ha, aha yɛ rɛstorant.

Policefoɔ mmiɛnsaa gyina hɔnom. Mmienu yɛ mmarima, wɔn kita tuo. Ɔbaako yɛ ɔbaa; onkita hwee. Famokora nso gyina wɔn akyi. Nnipa bebree abegyina wɔn akyi rehwɛ wɔn. Nnua sisi wɔn akyi.

Nkurɔfoɔ wɔ ha bebree. Wɔasisi tent wɔ ha. Silver ne bowls ne adeade si ha. Plane dada si ha.

Maame yi ne ne mma wɔ ha. Ɛbinom gyina hɔ, ɛna maame no ne nkwadaa no bi te ha. Ɔbaako de aduane a ɛwɔ bowl mu rekyerɛ.

Nkurɔfoɔ a wɔreyɛ construction. Ee wɔn nyina hyɛ saftey helmet. Binom kita head pan concrete wɔ mu. Wɔab wɔde regu iron rod mu. Wɔabɔ dua nso wɔ wɔn akyi.

Aborɔfo a wɔte ha redidi. Baako yɛ ɔbaa na mmienu yɛ mmarima. Aduane bebree si table no so. Drinks wɔ cup mu a wɔrenom.

Mmorɔfo nkɔlaa a ɔmo te ha nom ɛɛsua adeɛ, ebimo ɛhyɛ sefiti gugols, ɔmo tikya ɛde ade no asi teebol so wɔ ɔmo anim a ɔɔyɛ ɛkyerɛ ɔmo.

Nkurɔfoɔ bebree ɛte stediɔm ha a ɔmo ba bɛhwɛ bɔɔl. Mmaa bi ɛɛbɔ vɔli. Ɔbaako ahuri a ɔpɛsɛ ɔbɔ bɔɔl no. Ɔmo a ɔmo aka no nso gyina hɔ a ɔmo ayɛ alɛt.

Mmaa mmienu bi gyina ha a wɔrebɔ tenis. Wɔhyɛ ntadeɛ baako. Banner si hanom. Nkurɔfoɔ te hanom a wɔrehwɛ tenis no a wɔrebɔ no.

Judgefoɔ bebree te ha, coat of arms bɔ wɔn akyi. Wɔn secretaries atena wɔn anim. Cameraman gyina hɔ ɛretwa camera. Lɔɔyani asɔre .

Snow wɔ ha, na baabi ayɛ bepɔ. Nkurɔfoɔ bi gyina ha a wɔasiesie wɔn ho de adeɛ akata wɔn ho nyinaa. Wɔde adeɛ bi ahyɛ wɔn nan ase a wɔde bɛfa snow no so.

Living room a table si mu. Flowers sisi table no so. Light sensɛn wall no ho. Flowers no bi sisi fam. Yɛpainti hɔ.

Nkurɔfo ahyiam wɔ ha bebree a wɔreyɛ amammerɛ. Ebinom agtina gyina mfimfini a wɔredi asa. Ɔbaako deɛ ɔnhyɛ hwee, pant pɛ ɛhyɛ no. ebinom nso rebɔ donno. Ebinom nso redi asa.

Kar kwan ɛda ha ndua esisi ha nom ɛdan atentententen esisi ha ɛdan kɛseɛ bi esi kwan nekyɛn pɛɛ.

Ɛpo nsuo da ha, nkɔlaa bi ɛɛbɔ bɔɔl ɛwɔ anua no mu ɛwɔ epo n'ano. Ɔmo nyinaa ɛnhyɛ mpaboa. Akɔlaa baako agyina akyi baabi ɛɛhwɛ wɔn.

Ɛmmoa ahodoɔ ɛwɔ ha. Zibra ɛwɔ ha, Gyiraf ɛwɔ ha, nsuo ɛda ha. Ɛmmoa no ɛɛnom nsuo no. Edua ɛwɔ ha.

Dan si hanom a ɛyɛ agyanan. Wɔn a wɔresi agyanan no nso gyinagyina hɔ a wɔreyɛ ho adwuma. Ɔbaako aforo atwedeɛ wɔ dan no ho. Nnua sisi ha. Wheelbarrow si ha.

Nnipa mmiɛ nkwadaa mmiɛnsa a wɔrehohor kyɛnse mu. Ɔbaako rehohor dadesɛn mu, dan si hɔnom, dua si hɔnom, kyɛnse no nso gu fam a wɔrehohor mu.

Papa bi kita mic rekasa wɔ ha. Nkurɔfoɔ te ha bebree. Lady bi gyina ha. Curtains sensɛn ha. Light sensɛn ha.

Akura a nsuo da mfimfini. Dan no nyinaa yɛ abansoro. Nnua ne bepɔ wɔ kurɔ no akyi. Boat sisi nsuo no so wɔ kuro no mfimfini.

Mmorɔfo bi rekɔ mmirika wɔ ha. Ɔbaa baakone barimabaako. Nkurɔfoɔ nso gyina ha rehwɛ wɔn binom te soro a wɔrehwɛ wɔn. Wɔde nnadeɛ atwa fence wɔ wɔn ho.

Ɛdan abansoro fɛfɛɛfɛ a laate asɔ wɔ ho wɔ ha ɔpɔnkɔ a kaa di akyi nam ha nnipa redi akɔneaba wɔ ha nsuo da ha.

Papabi ɛne ne mma ɛte ha, tweneɛ ɛsi ɔmo anim a ɔmo ɛɛbɔ. Ntoma ɛna ɛbɔ ɔmo mu. Apata ɛsi ɔmo akyi.

Nkɔla bi egyina ha ɛyɛ trenin. Mmienu ɛbɔ bosin ɛtreni ɛwɔ reng mu. Ɔmo a wɔnmmo aka nso egyina hɔ ɛhwɛ sɛnea wɔnmmo ɛyɛ no.

Ɔbaa bi te ha wahyɛ nose marsk. Nurse bi nso ahyɛ overall a wahyɛ nose marsk. Ɔrewɔ ɔbaa no paneɛ. Nkrɔfoɔ bi nso gyina ha wɔhyɛ nose marks a wɔretwɛn sɛ yɛbɛwɔ wɔn paneɛ no bi.

Aborɔfo gyina ha. Kaa si ha. Wɔatwerɛ baabi Mahindra. Buroni baako de biribi a wɔatwerɛ motor wɔ ho de rema akwadaa bi wɔ ha.

Nkurɔfoɔ bi gyina ha awɔrebɔ twene reto nnwom. Ebinom nso resa. Ebinom ayi wɔn ntadeɛ. Nkonnwa si ha. Dua si ha.

Mmarima bi akɔkyere aboa di kɔdi afahyɛ ebinom de ade fitaa akykyere wɔn ti nnua sisi ha ɔdan si ha.

Nkurɔfoɔ ahyia mu wɔ ha a wɔreyɛ conference, nkurɔfoɔ bi kita camera a wɔretwa, mediafo nso kita wɔn machines a wɔretwa video. Binom nso gyina hɔ a wɔrekasa.

Nkurofoɔ ɛte ha bebree a ɔmo yɛ kɔnferɛns. Ɔmo nyinaa ɛhyɛ nos maks. Ebinom egyina hɔ etwa kamara. Ebinom nso ɛtwerɛ adeɛ. Nnipa mmienu bi nso apagya wɔn nsa a ɔmo pɛ sɛ ɔmo kasa. Flawɛs esi dan mu ha.

Nkurɔfoɔ te camel so wɔ ha, binom abɔ abɔ bag wɔ wɔn akyi, binom nso nam fam, desert ne so beebi yɛ bepɔ na beebi nso yɛ level ground.

Ababaawa fɛɛfɛ kamakama a ɔbutu fam a ɔde adoe redi agorɔ wɔ ha. Nwura wɔ baabi a wɔredi agorɔ no.

Mmorɔfo bi abacamping wɔ ha. Ɔbaa ne kunu ne ne mma. Wasɔ gya a wɔte ho. Tent si ha, nnua si ha.

Nkorɔfoɔ aba kampen wɔ ha, ɔmo teebol akyi ɛɛdidi, ɔmoo di nkɔmɔ so ɛɛyi asresɛm. Ɛnnua so ɛsisi ha, ɔmo abɔ tɛnt so ɛwɔ ha.

Nkrɔfoɔ wɔ ha, ɔbaako adi asa. Ebi mu ɛbɔ dondo. Nnua asi ha. Ɛdan asi ha. Lait pol asi ha.

Nkurɔfoɔ a wɔrebɔ twene. Binom nso reto nnwom. Ɛpo sa wɔn akyi. Nkurɔfoɔ nso nenam po no ani. Ɛbinom nso redware. Ɛbinom nso regye wɔn ani ankasa wɔ.

Ɛpo da ha. Nkurɔfoɔ wɔ ha a wɔresesa bɔɔla no a ɛgu po no ano. Wheel barro nam ha a wɔde reyɛ adwuma no. wɔn nyinaa hyɛ gloves.

Sukuu a nkɔlaa ɛredi agorɔ. Nnoɔma no a wɔn de redi agorɔ no nso gu hɔ bebree. Papafoɔ mmiɛnsa nso gyina hɔ a wɔn ne nkɔlaa ne ɛrekasa. Maame baako nso hyɛ kɔkɔɔ a ɔgyina wɔn akyi. Wɔɔl kɔkɔɔ ɛda wɔn akyi. Nnua nso sisi hɔnom.

Obi ne ne dɔfo ne ne ba gyina ha. Papa bi nso gyina ha retwa wɔn picture. Ɛpo nsuo wɔ ha. Boat sisi nsuo no so.

Accident asi wɔ ha. Carno asɛe koraa. Nkurɔfoɔ atwa ho ahyia rehwɛ. Obi nso reyɛ call. Car baako si car no a anya accident no akyi. Nnua si ha.

Obroni baa ɔbɔ bɔɔl ɛwɔ pak so bibifoɔ egyina hɔ ɔmo ma no faas ebi nso etwa kamera ebinom nso ɛde ɔmo fons na etwa ɛdaan si ɔmo ekyi a ɔmo akyerɛw enim unisɛf.

Abaayewa bi redi asa wɔ dwumadie bi ase. Abranteɛ bi nso de twene ahyɛ ne nan ntam a ɔrebɔ. Abaayewa no so biribi wɔ ti so te sɛ kora, ɔde ntoma na atwa ne mu. Ɔhyɛ koom adeɛ.

Nkrɔfoɔ wo nam stadium ebi yɛ disable wɔ mu te wheel chair mu yɛ draw ghana map wɔ nkyɛn bea bi.

Po nsuo da ha, bɔɔla gu po n’ano bebree, mberanteɛ bi nso gyina hɔ a wɔabɛbyɛ cleaning aboaboa bɔɔla no ano a wɔresesa akɔ, binom nso da so ɛrepra.

Nnipa ɛte ha, ɔmo yɛ mmorɔfo, laptɔp esi ɔmo anim a ɔmo miamia so. Buks egu teebol no so wɔ ha, tiivi ɛbɔ dan no ho wɔ ha, bɔɔd a ɔmo de sua adeɛ ɛsi ha.

Mediafoɔ gyina ha bebree, dodoɔ no ara kita cameras ne recording machines, table kɛseɛ si ha, mic bebree si so.

Ɛpo ɛwɔ ha, ɛdan ahodoɔ bebree ɛsan si ha. Kaa kwan ɛda ha. Nnua asi ha. Abansoro bebree asi ha.

Maamefoɔ mmienu a wɔreyɛ aduane. Ɔbaako renunu aduane no mu wɔ gya no so. Koropɔɔto mmeɛnsa si ha. Bowls ne silver si ha bebree. Dan si ha.

Nkurɔfoɔ bi gyina ha. Mmienu adrɛse te sɛ tete sogyafoɔ. Papa bi nso gyina ha. Ɔkita dadeɛ bi wɔ ne nsam. Ɔne sogyani baako rekasa.

Dessert kɛsea nam ha. Baabi ayɛ bepɔ bepɔ. Nkurɔfoɔ de pɔnkɔ nam so. Ɛbinom nso nam fam. Pɔnkɔ no nam ayɛ bebree wɔ dessert no so.

Solar pannel wɔ ha. Mmaa bi nam ha, baako asɔ pannel no mu. Nwura wɔ ha, dan sisi ha.

Maame panin a wɔaba hospital, ɔhyɛ nose mask. Nɛɛseni ɛrewɔ no paneɛ, nɛɛseni baako nso te hɔnom ɛrehwɛ nipa no a yɛrewɔ no paneɛ no. Nɛɛse no a ɔrewɔ paneɛ no nso hyɛ nose mask.

Po nsuo da ha. Boat si so. Papa bi kita bowl a nnam wom. Nkurɔfoɔ bi nso gyina boat no mu wɔ po no so. Boy bi nso retwam wɔ ha.

Aboboyaa ɛwɔ ha mmaa te mu a yɛretwi wɔn ɛrekɔ baabi nnua asisi ha griin glas asisi ha mmarima bi mo nso ɛte aboboyaa n'akyi ɛka mmaa no ho.

Odwuadini a ɔretɔn tomantoes. Wahyehyɛ tomatoes wɔ table so. Adwadifoɔ no bi nso gyinagyina ha. Yɛabɔ apata wɔ ha.

Aborɔfo bi te ha, binom ɛrebɔ nkɔmmɔ, binom nso gyina hɔ a wɔrenom nsa, nkonnwa si ha, nsuo da ha, nnua si ha.

Gɔɔta kɛseɛ bi da dan mmienu ntam wɔ ha, ɛmu ayɛ fii yie pa ara. Nkwadaa bi gyina gɔɔta n’ano a wɔredi agorɔ, mpanimfoɔ bi nso nam hanom.

Nsuo a ɛgyina kwan no mfimfini kiosk bebiree ɛsese ha dwadifo nsu ɛtɔn adeɛ obi te motor so obi soa adeɛ.

Aberanteɛ rebɔ twene wɔ ha. Ɔbaa no redi asa wɔ ha. Flag si ha. Mic si ha.

Papabi ɛne ne yere ne mma ɛwɔ ha, maame no ɛkita bool a aduane wɔ mu, papa ne so kita kyɛnsee a ɔɔfa aduane no bi afri maame no bool no mu. Nkɔlaa no ɛgyina hɔ ɛɛhwɛ, kaa ɛsi ha.

Afra benymba bi rebɔ kyen. Na mmoframba bi nso gyinagina n'ekyir. Ikor ne nua tena ne nan do. Na kor nsa dza sɔ ne tsir mu. Kor nso ɔama ne tam no do.

Gɔta da ha. Emu ayɛ fi a bɔɔla gu mu bebree. Akwaraa bi abu nkotodwe wɔ bɔɔla no ho. Ɔde ne nsa baako ato ne moma so. Nkwaraa no bi nso redi agorɔ.

Obi a waba hospital. Nurse rechecke ne temperature. Wɔn mmienu nyinaa hyɛ nose mask. Books gu table no so. Nnuro gu table no so.

Nsuo retɔ wɔ ha. Nkwadaa bi redwane wɔ nsuo no so. Akwadaa bi nso kita umbrella. Cars si ha. Nnua si ha. Dan si ha.

Wɔtɔn ntade bebree wɔ ha. Maame bi aturu ba. Ɔ ɔde foosu agu fam a ɔretɔn. Papa bi gyina foosu ho a ɔretɔ bi. Lady bi nso abɛgyina ho a ɔretɔ bi. Maame no reyi ama wɔn.

Nkurɔfoɔ gyina ha bebree, dodoɔ no ara yɛ radio ne TV adwumayɛfoɔ, wɔreyɛ papa bi interview, binom nso kita phone a wɔde rekɔɔdo. Bebree no ara kita mic a papa no ɛrek kasa gu mu.

Market a wɔtɔn adeɛ wɔ ha. Wɔahyehyɛ nneɛma bebree agu fam. Unbrellas sisi ha a nkurɔfoɔ tɔn nneɛma wɔ aseɛ. Nnipa redi akɔnneaba. Ɛbinom retɔ adeɛ.

Nkurɔfoɔ egyina ha ɛyɛ afuo. Wɔn mo de adua esisi tomantos no ho. Truɔktɔ bi nso ɛba. Nnua esi ha.

Ahayɛ beaeɛ yɛ bu nsuo ɔbaa baako a pump pi nsuo ɛgu bucket mu ebi nom nso soa ebi nom bɔdeɛ dua gyina gyina ho ɛna dua ahorow nso gyina gyina ho.

Maamefoɔ bebree te ha kita wɔn nkwadaa a wɔde wwɔn aba weighing. Nɛɛseni nso te ne table no akyi rebue toa bi ano ayi adeɛ afiri mu. Nneɛma a nɛɛseni no de reyɛ adwuma gu table no so.

Ɛdan a stɔfen chair mmienu si mu. Baako yɛ green, na baako yɛ off-white. Center table si mfimfini. Flames a yɛadraw flowers wɔ mu sensɛn dan no mu. Light sɛn siilim no mu.

Yɛtɔn nnuane ahodoɔ bebree ɛwɔ ha. Akutu si ha, kabage si ha, karot si ha, baskɛte esisi ha. Maame bi te ne nneɛma a ɔtɔn akyi. Ebinom nso egyina gyina hɔ ɛtɔ adeɛ.

Nnipa bebreeeee nam ha. Wɔn nyinaa yɛ mmarima. Ɛdan abansoro kɛseɛsi ha. Wɔatwerɛ sign board bebreeeee taretare anim.

Gota ɛda ha. bɔɔla ɛgu mu bebree. Nnɔte dan ɛsi ha. Yɛde kyɛnsee abɔ dan bi ɛwɔ ha. Papafoɔ bi ɛnam ha. Akwadaa bi nso ɛnam ha.

Mmeranteɛ a wɔde bicycle reka races. Binom hyɛ specs, ɔbaako nhyɛ specs. Binom hyɛ ntadeɛ a wɔatwerɛ Big Pen wɔ mu. Ɛbinom nso hyɛ atadeɛ a wɔatwerɛ COWBELL agu mu.

Nkurɔfoɔ bi te ha, wɔn nyinaa hyɛ kyɛ, adeɛ bi si ha a ahoma wɔ ho bebree. Ɔbaako kita book a ɔretwerɛ, battery ketewa bi nso si nkyɛn.

Nkurofo a ɔmo akɔ kye nam ɛwɔ bush. Ɔmo atwa aboa no ti. Ɔbaako apagya aboa no a ɔde ne kyerɛ. Ɔmo a ɔmo aka no so agyina hɔ. Ɛnua so asi ha.

Train station a train gyina ha bebree. Mmaa ne mmarima gyina ha a wɔkita wɔn baage a wɔrebɛtu kwan. Light si ha.

Nkurɔfoɔ nam ha, ɛbinom kita book. Ɛdan si ha. Nnua si ha. Green grass wɔ ha. Car si ha, flowers si ha.

Papabi a ɔraidi moto, W'afa niba mmienu ene n'yere aka ne ho ɛte moto no so. Kaa bi esi ha, ɛdan esi ha, nnipa egyina adan anim.

Mmaa bebree ɛgyina ha. Ɔmo nyinaa hyɛ ataaleɛ difrɛn difrɛn. Ɔmo asiesie ɔmo ho fɛfɛɛfɛ. Ɛnua ɛsi akyi ha.

Maame bi te moto so wɔ ha, baage si moto ne so. Maame bi gyina n’akyi a ɔrebisa no asɛm, kaa si ha, dan si ha.

Motor si ha bebree. Ne nyinaa, adaka bi si akyire. Wɔde yɛ delivery. Nnua sisi ha. Kaa kwan da ha. Car bi nam ha.

Papa bi a ɔredi asa ɔde ne nsa baako asi hɔ a ne nnipadua gyina ne nsa baako no so nkorɔfoɔ atwa ne ahyia hwɛ no.

Nsuo ayiri wɔha. Ɛdan asi ha. Papa bi ɛde nnua agu nsuo no so a ɔnante so. Nnua no ɛyɛ ayɛ no ato nsuo no mu.

Nkurɔfoɔ bi wɔ ha. Maame bi gyina mic akyi a ɔreto nnwom. Mmarima bi te n'akyi a wɔrebɔ instruments. Maamefoɔ mmienu bi nso gyina ha a wɔreto nnowm no bi. Speakers si ha.

Pictures ahodoɔ mmeɛnsa. Wɔadrɔɔ wɔ board so a ɛsi hɔ. Papa bi gyina ha a ɔrehwɛ pictures no. Ɔkita drink a ɔrenom.

Machine kɛseɛ bi si ha. Papa bi akoto fam wɔ machine no akyi a wasɔ dadeɛ bi mu. Obi nso wɔ ne nkyɛn a ɔrehwɛ deɛ papa no reyɛ.

Nkurɔfo ɛnam ha a wɔnmmo ɛkɔsa nsuo. Wɔnmmo nante brɛoo efisɛ aha ɛyɛ torow. Galɔn ɛbɔ wɔnmmo akyi. Nsuo ɛda baabi a wɔnmmo ɛnam no. Nnua esisi ha.

Nkwadaa gyina ha. Papafoɔ mmienu apagya nkwadaa no baako. Jerrycan si ha, tent si ha. Fam yɛ kɔkɔɔ.

Mmeranteɛ mmeɛnsa a wɔreyɛ construction wɔ ha. Wɔref . Wɔn nyinaa so concrete a ɛgu headpan mu. Steps no a wɔreforo no yɛ dua na wɔde yɛɛ steps no.

Politihyians ɛte V8 mu ɛnam ha. Ebinom ayi wɔnmmo ti afa kaa no siilin no mu, ɛna wɔnmmo apagya wɔn nsa ɛseresere. Bodigads ɛnam kaa no anim. Temanmufoɔ nso apagyapagya wɔn nsa ɛma wɔnmmo fansi.

Nkrɔfoɔ bi gyina ha a ɔmo nyinaa yɛ mmɛɛma. Ɔmo nyinaa ɛfira ntoma a ɛyɛ kente ntoma. Ahwenneɛ ɛda ebi mu kɔn mu. Fɛns wɔl ɛwɔ ɔmo akyi. Kube dua ɛsi ha.

Kyaeniisfoɔ bebree ɛte ha, kɔmputa ɛsi obiaa anim, ebimo ɛhyɛ iɛ fon, ɔmo nyinaa ayɛ siirɔs a ɔmoo miamia kɔmputa no so.

Nkorɔfoɔ bi ɛwɔ ha ɔmo ahyɛ afrikan wɛɛ fɛfɛɛfɛ tebel si ha frut esi so kandel esi tebel no soa yasɔɔ maame bi akoto tebel no nkyɛn a ɔkan nwoma.

Nkurɔfoɔ a wɔreyɛ train kwan. Train baako si kwanno a wɔreyɛ no so. Workers no bi akoto fam a wɔreyɛ adwuma. Wɔn nyinaa hyɛ saftey helmet. Nnua sisi baabi a wɔreyɛ adwuma no.

Nkurɔfoɔ bi te fam ha. Ɔbaako nso gyina ha a tuo bɔ n'akyi. Kraman gyina ha bebree. Nwira wɔ ha.

Nkkrɔfoɔ ɛgyina ha, bibifoɔ nkɔlaa a ɔmoo kyerɛ mmrɔfo nkɔlaa sɛnea yɛto agyan. Kraman ɛnam ha, nnua esi ha, aboɔ kɛseɛ bi ɛda ha.

Nkurɔfoɔ gu ha bebree. Ɛbi tete stadim akonnwa no so. Ɛbi nso gyina hanom a wɔkita flag. Wɔde reyɛ dede.

Nkurɔfoɔ a wɔresiesie kaa kwan. Ɔbaako gyina kwan no mfimfini. Ebinom nso gyina kwan no nkyɛn a wɔreyɛ adwuma. Wɔatwerɛ sign board 60 kilometres wɔ ha.

Nnoɔma a wɔn mo afira dwadie ntoma a wɔn mo ɛregyina ha mmienu ɛhyɛ ahenkyɛ ɔbaako erekyerɛ wɔn adeɛ ɛdan bi si ha.

Nkurɔfoɔ a wɔreyɛ kwan wɔ ha. Ebinom kuta praeɛ a wɔde repra fam. Wheelbarro si ha. Machine a wɔde yɛ adwuma no wɔ ha. Dan si ha.

Aha ɛyɛ ɛfuom kwan nbɛ ne abɛ dua esisi hɔ kakra kars mmeinu esi ha ɛmbaa ɔbaa baako ɛso adeɛ.

Mmaa bi gyina ha. Ɔbaako gyina anim a wapagya ne nsa mmienu. Ɔbaako nso gyina nkyɛn a wapagya ne nsa baako. Wɔn nyinaa resere. Ebinom de adeɛ asɛn wɔn kɔn mu.

Asɔredan mu: yɛahyehyɛ nkonnwa bebree wɔ ha, nkurɔfoɔ te hɔ bebree, binom nso gyinagyina hɔ, ɔsɔfo no nso te n’akonwa mu, windows no yɛ glass.

Dan a abubu gu hɔ. Nkrɔfoɔ nenam so. Pillars no bi gyinagyina hɔ. Machine gyina hɔ a ɛreyiyi nneɛama afiri dan no ase. Nwusie firi fam.

Obi da hospital mpa so. Wɔde katita ahyɛ ne hwenem. Dɔkotafoɔ gyina ne so rehwɛ no. Drip si ne so. Machines nso si ha.

Nkurɔfoɔ reyɛ adwuma wɔ ha. Wɔresi nnuadan wɔ ha. Ebinom gyina dan no so a wɔreyɛ roofing. Nnua sisi ha.

Yɛreyɛ overhead wɔ ha, pillars si ha, nnadeɛ a yɛde reyɛ adwuma no nso gu fam, truck baako si ha, nsuo da ha, bridge da nsuo ne so a cars fa so.

Yɛtɔn nsa ne aduane ahodoɔ bebree wɔ ha. Papabi ne maame bi ɛte ɛpono akyi wɔ ha. Yɛde nsa abɛsi ɔmo anim, nsa no bi ɛsan kita maame na ɔɔkyɛ nsa no. Maame bi so ɛgyina ha nom.

Wɔreyɛ wedding wɔ ha. Ɔbaa ne barima a wɔreyɛ wedding no gyina pulpit no anim. Mmeranteɛ no a wɔgyina ha no hyɛ atareɛ kɔla baako. Mmaa no nso hyɛ ntareɛ kɔla baako.

Nkorɔfoɔ bi ɛte ha, mmorɔfo ne abibifoɔ. Ɔmo te teebol ho a ɔmo kita drenks a ɔmoo nom. Papa bi gyina hɔ a ɔɔsɛve wɔn. Laet ɛsɛn ha.

Nkurɔfoɔ wɔ ha, plane si ha, maame bi a ne nan yɛ ne y akita ba a baage san bɔ n’akyi. Papa bi de adeɛ ɛrema maame no.

Aborɔfoɔ a wɔreyɛ asɔre, binom ahyɛ ataare fitaa te sɛ ɔman bɔfoɔ koto fam, Pope ne n’asefoɔ gyina soro, binom nso gyina nkyɛn, yɛasɔ candle wɔ ha.

Nkurɔfoɔ agyina ha beberee dodoɔ naa ahyɛ nosi masiki plen asi ha mpaboa ɛne bukuus ɛne rɔbarɔba agu fam ebinom ɛsesa nneɛma no wɔ fam.

Oburonin a ɔte table ho a ɔreba abɛdidi. Aduane ɛ plate si n'anim. Cup si plate no mfimfini. Aduane gu plate no mu. Fruit drink si n'anim wɔ glass mu. Nneama bi nso gu table no so.

Banmufo a wɔte fam ɛresua adeɛ, mmoa wɔ ha, dua wɔ ha, bepɔ wɔ ha.

Nkrɔfoɔ ɛnam kwan ha , ɛmu nyinaa ɛhyɛ ataade akokɔ sradeɛ. Ɔmmu kita adeɛ kɛse bi ɛwɔ wɔn ti so. Nkrɔfo nso agyina ha ɛhwɛ. Nnua esi ha.

Plane kɛseɛ si ha. Sogyani gyina ha. Tem temmammufoɔ nso gyina plane no ho bebre a wɔkuta wɔn bags a wɔreba abɛforo plane no.

Maame bi ne ne ba a wɔwɔ garden a wɔreyɛ adwuma. Flowers sisi ha bebree. Maame no reka asɛm akyerɛ ne ba no. ɔrepagya flowers no bi.

Nɛɛseni te ha. Maame bi de ne ba aba a wɔrebɛwɔ no paneɛ. Nkwadaa no bebreeee gyina ha a wɔte nnua ase.

Nkorɔfoɔ bi ɛgyina ha, aberanteɛ ne ababaawa fɛfɛɛfɛ kama kama a ɔmo aware, maame bi ɛkita maek a wasɔ ledi ne nsa a ɔɔkasa akyerɛ no. Nkorɔfoɔ bi so ɛte ha.

Nkorɔfoɔ bebree gyina ha, a ɔmo bɔ ose. Ebimo apagya ɔmo nsa. Papa bi egyina platfɔm so a, ɔkyeakyea nkorɔfoɔ na ɔmo apagya ɔmo nsa no. Ebimo nso kita flaage a, ɔmo de ma papa no faans.

Kar kwan so bus akɛseɛ ne nam so tollbooth si ho traffic light si ho amanfoɔ ne nam ho nom.

Nursefoɔ mmienu a wɔgyina table ho. Books gu table no so. Ɔbaako rebue book mu. Bed sisi wɔn akyi. Curtens hyɛ bed no n'anim a wɔde atwaa bed no anim.

Nkwaraa a wɔgyina trɔɔg dada ho. Ebinom reforo trɔɔg no. Ebinom nso gyina hɔ rehwɛ adeɛ. Nnua sisi .

Abansoro kɛseɛ fitafita si hanom, nkurɔfoɔ bebree gyina abansoro no anim, baage bɔ binom akyi, wɔn nyinaa ani kyerɛ faako wɔrehwɛ adeɛ.

Ɛmmeranteɛ bi ɛgyina ha, ebimo ɛɛsua sɛnea yɛsi ɛbɔ bɔksen, ebimo so ɛɛpagya nnadeɛ, ebimo so ɛte hɔ ɛɛhwɛ, nkɔlaa bi so ɛwɔ ha.

Nkurɔfoɔ rebɔ voley ball. Mmeɛnsa yɛ mmarima a wɔyɛ Abibifoɔ. Mmienu yɛ Mmorɔfo, ɔbaa baako ne barima baako. Nnua sisi wɔn akyi. Wɔatwa hɔnon fence wall.

Kanopi ɛsi ha. Y'ahyehyɛ baag, ahweneɛ ne nneɛma bebree waha a yɛɛtɔn. Nneɛma no sisi teebol so. Nnipa so ɛnam a ɔɔmo tɔ nneɛma no.

Yɛtɔn nneɛma ahodoɔ bebree a yɛde siesie yɛn ho wɔ ha. Bags si ha. Ɛmpaboa ɛwɔ ha. Kɔn komuade wɔ ha. Nneɛma no wura nneɛma no ho a ɔretɔn.

Nkurɔfoɔ bi aboa wɔn ano wɔ ha. Nkwadaa ne mpanimfoɔ. Nkwadaa no bi ahyɛ sukuu ntadeɛ. Adeɛ si gya so. Dadesɛn si ha. Kɛntɛn si ha. Ɛdan si ha.

Plɛn asi ha. Obi nso gyina stɛp no a wodi bɛfro plɛn no so ɛkyerɛw biribi. Nkurɔfoɔ agyina stɛps n'anim bebree. Ebinom ɛtwa kamara, ebinom nso ɛkasa.

Dan kɛseɛ fitafita a ɛyɛ abansoro si ha. Ɛdan no compound no so yie ankasa. Nkurɔfoɔ bebree gyina dan no anim. Fence wall wɔ dan no ho.

Papa ne ne yere ne ne mma mmienu te ha. Wɔte flowers no mu reyɛ adwuma. Adua si ha. Papa no kita ade ketewa bi a ɔde rewɔta flowers no.

Asogyafoɔ gyina ha. Wɔn nyinaa kita tuo. Ebinom akata wɔn anim. Ɔbaako reyɛ call. Baako rebisa no asɛm. Cars si ha.

Dan fitaa si ha. Ɛpo da ha. Boat sisi so. Nkurɔfoɔ gyina ha bebree. Ɛdan no yɛ castle.

Sukuufoɔ a wɔn asa lyn a wɔn reba abɛgye aduane. Maame ɛte ha ɛrekye aduane no ɛrema wɔn. Aduane no ɛgu dadesɛn mu a maame no resa ɛgu kap mu ama nkwadaa no.

Nkorɔfoɔ aa ɔmo yɛ wɛden nkɔlaa no ɛtete fɔm mpanyinfoɔ no egyina ekyi ɔbaa no ahyɛ ne wɛden gawn ogyina hɔ ɔmo asosɔ laat wɔ hɔ nom.

Nkorɔfoɔ bi te ha oluman ɛna ne ba baa ne ne nananom wɔn mo te garden ha redua flowers maame no ɛrekyerɛ ne mma no sɛdeɛ yɛsi dua flowers ɛwɔ bokiti mu.

Kar esi ha bibifoɔ tɔy kar ɔmo ayɛ nkorɔfoɔ etwa ɛho ehyia ɔmo hwɛ ɔmo ebie ɛngyin no so a hwɛ ɛngyin no mu.

Mmrɔfo ɛte ha bebree. Ambrɛla ɛsi ha. Ɛbi mo so ɛgyina ha ɛɛkasa. Ɔbaa bi so ɛɛyɛ ne kunu kyɛ ama no yie. Ɛnua ɛsi ha.

Maame bi te ha reyɛ aduane. Aduane no bi ayɛ ready a ɛgu adeɛ mu wɔ ne nkyɛn. Gallon yellow si ha. Awadaa bi gyina ha a ɔrehwɛ adeɛ. Papabine ne ba te ha.

Nkurɔfoɔ bi redidi wɔ ha. Maame bi resa aduane wɔ sereba no mu agu bowl no mu ama wɔadi. Nwadaa no te hɔ a wɔretwɛn wɔn maame. Papa no nso te ne table ho a ɔredi ne deɛ.

Aduane ahodoɔ bebree wɔ ha. Guy bi te bicycle so wɔ ha. Aduane si gya so wɔ ha. Papa no akoto fam a ɔrefa adeɛ wɔ fam.

Abranteɛ yi te ha yɛ 'mobile money' sika kura ne nsam papa bi gyina hɔ ne ƒɔnn gu ɛpono no so.

Mmaa adwadifoɔ na ahyiam a wɔahyɛ wɔn dwa yi. Ɔbaakofoɔ ɛte akyire ɛde adeɛ akata ne ti so. Na wɔn dwa no, ankaa wɔ hɔ, ɛna aduaba bebree nso wɔ hɔ.

Sogyafoɔ bebree gyina ha a wɔresaluutu, adeɛ bi si wɔn anim a wɔde ntoma akata so, candle sisi adeɛ no nkyɛn a wɔasɔ candle no.

Maame foɔ mmienu bi ɛbɔ akwadaa bi te ama nu ɛwɔ ha. Maame nu baako etu ba wɔ n'akyi. Akwadaa nu ɛhwɛ ha. Ɛdan esi ha.

Mmofrɔfo mma ne mmarima a wɔte ade soro a wɔresane. Wɔn ani agye a wɔresere. Bepɔ wɔ ha. Nnua si ha.

Maame bi ne ne ba gyina garden mu wɔ ha, maame no ɛrekyerɛ ne ba sɛdeɛ yɛsi dua flowers ne sɛdeɛ yɛsi hwɛ so. Maame no ahyɛ gloves, akwadaa no nhyɛ bi, nneɛma a wɔde water flower no si ha.

Boat esi ha bebree. Net nso gu fam. Nkrɔfoɔ agyina net no ho. Wɔretwe net no bi.

Nsuo a ani asɛe a ayɛ kɔkɔɔ da ha. Mmaa bi gyina nsuo no mu resa nsuo no. Ebinom nso gyina nsuo no nkyɛn. Nnua si ha.

Abusua a ɔmo ahyia mu wɔ ha a ɔmoo ba abɛdidi. Ɛnuane bebree ɛsisi teebol no so. Drinks ɛka ho. Ɔmo asosɔ ɔmo nsa mu a ɔmoobɔ mpaeɛ agu aduane no so.

Polisini a ɔgyina ne moto ho wɔ ha. Papa bi gyina nkyɛn rebisa no asɛm. Papa bi nso te ha. Table sisi ha. Dustbin si ha.

Nkurɔfoɔ te dua bi so wɔ ha. Elephant nso wɔ ha. Nsuo wɔ ha. Nkurɔfoɔ no rehwɛ elephant no. Nnua si ha. Flowers wɔ ha.

Obi yare da mpa so wɔ ha, drip si ne so. Dɔketafoɔ gyina ha, wɔn nyinaa de nneɛma ake akatakata wɔn ho nyinaa.

Ɛkonnywa mienu esi ha tebel ketoa baako esi mfinifini flawɛs esi ha no mo ebi sensɛn hɔ dadeɛ.

Nkurɔfoɔ bebree te ha. Dodoɔ no ara yɛ mmarima. Ebinom hyɛ singlet. Kaa si ha.

Nkorɔfoɔ bi ɛyɛ wɛɛden wɔ ha. Bɛɛma na ɔyɛ wɛɛden no ɛnan baako nnyɛ, ɔntʋmi nante. Enti ɔte adeɛ so, a yɛɛpia no. Ɔbaa no nso ekita fawɛse egyina bɛɛma ne nkyɛn ɛsere. Nkorɔfoɔ egyina ha bebree, a ɔmo bɔ wɔn nsɛm.

Pap bi a ɔte moto so, wahyɛ load bebree agu moto ne so ama bi apuepue wɔ nkyɛnkyɛn. Cars di n’akyi, ɔno di anim. Cars ahodoɔ bebree na adi n’akyi.

Yɛabɔ apata wɔ ha, apata no, yɛayɛ no abansoro. Binom gyina apata ne so a wɔreyɛ apata ne ho adwuma. Binom nso nam famu a wɔreyɛ wɔn adeɛ. Nnua si ha.

Nkorɔfoɔ a ɔmo adi dɛm ɛɛbɔ bɔɔl waha, ɔmo ɛkita krɔkyes. Ɔmo hyɛ ataaleɛ akokɔ sradeɛ ɛne kɔkɔɔ, nkorɔfoɔ ɛgyina ha ɛɛhwɛ ɔmo, obi so ɛgyina paake ne mfinfin.

Galamsey site a galamsey reyɛ adwuma wɔ. Nsuo gyina amena mu wɔ ha. Nnipa no bi gyina nsuo no mu reyɛ adwuma. Umbrella sisi ha.

Nsuo da ha. Mmoa asorɔtoo asorɔtoo renom nsuo wɔ ha. Car nam ha. Nnua sisi ha.

Solar panels gu ha, engineers nso wɔ ha a wɔrekyerɛ nkurɔfoɔ panels no a ɛgu hɔ no. Nnua si ha, dan si ha.

Zibra a ɔne ɔsebɔ reko. Nkrɔfoɔ bi so gyina wɔde dua rebɔ zibra no. Ebinom nso redwane reba, reba abeka ho.

Mmorɔfo nkwadaa bi gyina ha. Mmienu kita shovel ketewa bi a wɔde resiesie anwea no mu. Panin baako nso gyina hɔ a ɔno nso reyɛ flowre no yie. Nnuane fruits bi sisi ha.

Nkrɔfoɔ bi te ha a wɔresesa nneɛma bi agu bɔtɔ mu. Baabi wɔte no nsuo taa hɔ, nwura ɛwɔ ha, nnɔtedan si ha.

Maame ɛne ne mma mienu ɛwɔ garden mu ha. Ɔkyerɛ ɔmo sɛnea yɛsi fa dua flawɛs. Akɔlaa no baako ɛketq hyavol ɛwɔ ne nsem. Ɔmo nyinaa ɛkoto hɔ a ɔmo sua.

Nkurɔfoɔ bi wɔ ha a dodoɔ no ara hyɛ nose mask. Polisifoɔ b nso asiesie wɔn ho a wɔhyɛ wɔn saftey uniform a wɔrepia nkurɔfoɔ no akɔ wɔn akyi. Nkurɔfoɔ no nso rehyia polisifoɔ no repia wɔn.

Hall kɛseɛ a dinning table sim. Ɛ nkonnwa atwa dinning table no ho ahyia. Bowl mmienu si so. Counter si dinning table no nkyɛn.

School nkwadaa a wɔwɔ school a wɔn ani agye. Wɔne Oburonin gyian hɔ a wɔretwa photo. Bebree binom apagya pagya book a wɔatwerɛ adeɛ agu so. Binom nso redi agorɔ.

Accident asi. Car ketewa mmienu, fitaa baako ne tuntum baako. Car kɛseɛ abɛtɔ kaa nketewa mmienu no nyinaa so. Nkurɔfoɔ nso gyinagyina arouns a wɔrehyɛ accident no.

Nkwadaa, ɛna mmaa. Panin no asɔ ketewa no nsa. A akwadaa no baako apia dua car. Tete dan si ha.

Nkorɔfoɔ bebree ɛgyina ha. Ɛbi mo ɛgyina adeɛ so, ɛbi mo ɛkita flaage. Laet poo nua ɛsi ha.

Kago truk kɛseɛ asi ha nnipa gumm bebree polisifoɔ agyina fam wɔn asɔ nnipa binom a wɔnmmo si fam ɛfi kago no mu polisifoɔ kaa nso agyina ha.

Galamsei sait wɔ ha. Yatu fɔm ama nsuo agyinagyina ɛfɔm. Yahiipi anwea no nso agu wansaid. Nkrɔfoɔ gyina ha ɛɛyɛ adwuma. Wɔn masta no ɛgyina ɛɛsupavaase wɔn.

Nkurɔfoɔ te ha, binom adi adi dɛm a wɔte wheelchair mu, papa bi nso yare da mpa so, binom nso te hɔnom a wɔrekan adeɛ, binom nso ɛremia wɔn phones.

Ɔsebɔ ɔbaa ne barima a wɔredi agorɔ. Nkurɔfoɔ nso kita kaa nam ha. Aha yɛ forest. Nnua bebree si ha. Fam nyinaa yɛ green grass.

Nkurɔfoɔ gyina ha a wɔreyɛ demonstation. Binom kita flag reyɛ dede. Polisifoɔ bebree nso gyina ha. Wɔahyɛ wɔn saftey helmet kita wɔn akodeɛ. Wɔrestope nkurɔfoɔ no.

Adɔkotafoɔ te ha. Wɔresua adeɛ. Wɔn panin no afa toy bi de rekyerɛ wɔn adeɛ. Ɔbaako kita paper a ɔretwerɛtwerɛ nneɛma a wɔrekyerɛ wɔn no.

Mmanmufoɔ agyina ha bebree a ɔmo yɛ demɔnstrehyin. Sogyafoɔ egyina ha a ɔmo ato ɔmo barima. Pol ɛwɔ ha. Nnua asi ha bebree.

Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔreyɛ culture, binom ɛrebɔ drum, ɔbaa baako ɛredi asa. Nkurɔfo ahyia awɔrehwɛ wɔn.

Mmaa ne mmarima a wɔahyia a wɔregye wɔn ani. Binom rebɔ twene reto nnwom. Mmaa no bi nso resa. Ebinom nso rebɔ wɔn nsam. Ebinom nso tete hɔnom.

Flawas ɛgu ha beberee. Kalas no yɛ differɛn differɛn. Nkurofoɔ ɛgyina ha ɛrehyehyɛ flawas no. Kɛtins ɛwɔ wɔn akyi. Flawas no bi ɛsisi adeɛ bi so.

Ɛdan aa ɛyɛ resɛpshen aa stɔfin kyɛr sisi mu aa nkorɔfoɔ bɛtena so atwɛn yadorɔdorɔ nniɛma ɛde atare wɔɔl no ho laet.

Tete ka wɔaloodu passengers, wɔaloodu nneɛma gu carrier ne so, woabue ne engine bonnet. Apɔnkye gyina ha, nnipa gyina gyina ha, nnua si ha.

Ɛdan kɛseɛ bi si ha. Nkurɔfoɔ asa line wɔ ha bebree a wɔretwɛn, binom redi nkɔmmɔ. Binom nso rekɔ. Car si ha.

Ship kɛseɛ a ɛsi po so, nkurɔfoɔ gu mu gu mu bebree, shipne mfimfini swimming pool wɔ hɔ, binom nso ɛredware wɔ swimming pool no mu.

Nsuo ayiri wɔ ha. Nkurɔfoɔ bebree nso nam nsuo no mu a wɔrekɔ fie. Ebinom kita bicycle. Ebinom te bicycle no so a obi repia wɔn.

Yɛrekyi donut ɛwɔ ha, gallon yellow esi nkyɛn, maamefoɔ mmienu ɛte ha, ɔbaako kita akwadaa, nkwadaa mmienu gyina dan n'ano. Kɛnten esi donut wura no nkyɛn.

Papa bi te fam, earphone hyɛ n’aso mu a ɔretie nnwom, okita dua a ɔde repepa famu, bucket si ne nkyɛn. kitchen cabinets si ha, microwave si so, nneɛma si kitchen cabinets ne so.

Nkurɔfoɔ a wɔresi dan. Wɔgyina dan no so a wɔreyɛ adwuma. Ɛbinom rekyekyere iron rod. Wɔn nyinaa hyɛ safety helmet ne reflector. Net network pole wɔ ha. Cars wɔ ha.

Oburoni akwaraa a oredua adeɛ. Gloves hyɛ ne nsa. Ɔhyɛ nose marsk. Panin s bi so gyina ne nkyɛn a ɔrekyerɛ no adeɛ.

Nkurɔfoɔ bi te ha. Table kɛseɛ si wɔn anim. Laptop sisi so. Books ka ho. Maame bi gyina ha rekyerɛ nkurɔfoɔ no adeɛ.

Aduane a ɛyɛ borɔdeɛ ampesie a wɔanoa a ɛgu asanka mu, forɔeɛ ka ho, kosua ka ho, apitinam gu so, de ngo kɔkɔɔ agu so a ɛgu asanka mu.

Galamsey site, excavator mmienu si ha. Wɔahiipi anwea agu ha. Nsuo agyina ha a nkurɔfoɔ tete umbrella ase wɔ ha. Binom nso gyina awia no so.

Nkrɔfoɔ bi te ha. Mfidie a yɛde tu anhwea mmienu si ha. Fidie a yɛde hwehwɛ sika kɔkɔɔ nso si ha. Fidie no resa anwea gu fidie baako mu.

Escavator mmienu si ha. Tipa mmienu si ha anwea gu mu. Escavators no reloodu anwea gu tipas no mu. Wɔaheapi bebree agu hɔ.

Machine mmienu si ha a ɛreloodu anwea. Tipper mmienu si ha a anwea gu mu. Machines no apia anwea ne bebree agu hɔ. Machines napagya wɔn bucket no.

Edwadifoɔ ɛwɔ ha. Ebi mo tɔn kube. Ɛwura bi ɛnam ha. Signboard esi ha a yɛatwerɛ so Accra Newtown. Huawei signboard ɛwɔ ha. Abansoro esisi ha.

Nkurɔfoɔ bebree gyina ha a wɔrebɔ twene redi asa. Barima baako ne ɔbaa baako a wɔasiesie wɔn ho wɔ kwan soronko so. Barima no ahyɛ asomuadeɛ de adeɛ akyekyere ne ti te sɛ ɔbaa.

Nnuane ahodoɔ bebree a wɔahyehyɛ a wɔretɔn wɔ ha. Sweet potato wɔ ha, pawpaw wɔ ha, akwadu wɔ ha, tomantos wɔ ha, pinneaple .

Nsuo da ha. Boat mmirnu sisi mu, nkurɔfoɔ tete mu a wɔretwe nam. Kɛntɛn si boat ne so. Nnua sisi nsuo ne mu.

Nananom ahemfo ahyiam wɔ ha. Nkurɔfo bebree nso gyina ha. Agyewia si wɔn so. Kanopi nso si ha bebree.

Filling station si ha. Nkurɔfoɔ gyina ha bebree. Binom kita gallon a wɔde reba abɛtɔ fuel. Binom nso kita wɔn cars a wɔde deba abɛtɔ fuel. Binom nso kita motor a wɔretɔ fuel no agu motor no mu.

Apata kɛseɛ esi ha. Yɛtɔn ntaleɛ ahodoɔ bebree wɔ mu. Yasɔ laet ɛwɔ mu. Nkorɔfoɔ edi akɔneaba wɔ ha. Ebimo ɛtɔ adeɛ. Ebimo nso ɛte hɔ no mo a ɔmo mia ɔmo fon.

Nkwadaa bɔ bɔɔlo wɔ ha ɔbaako kura bɔɔlo no a ɔbɔ wɔn a aka no di n'akyi nnua sisi haha sukuu dan.

Mmaayewa a wɔde ntoma abɔ wɔn mu. Mmeɛnsa de adeɛ akyekyere wɔn ti. Wɔde ahweneɛ agu wɔn kɔn. Wɔresa. Nkurɔfoɔ gyingyina akyire. Dua si hanom.

Nsuo ho ahia wɔ ha nkorɔfoɔ asa lae bebree a wɔnnom kita wɔn gaalɔn a wɔnnom reba aba sa nsuo. Wɔnnom ɛgyina lae mu, ɛbinom nso resa nsuo no, ɛbinom ɛte hɔ retwɛn.

Nkurɔfoɔ a wɔbɔ tennis wɔ ha. Obi nso te plastic chair mu a ɔrehwɛ tennis a wɔrebɔ no rema wɔn marks. Nkurɔfoɔ nso gyina akyi rehwɛ.

Nkurɔfoɔ wɔ ha. Wɔgyina stage so a wɔretwa sini. Maame bi hyɛ kɔkɔɔ. Wayɛ sɛ ɔretɔ fam. Mmeranteɛ bi gyina n'akyi a baako te fam a wasɔ ne mu.

Odwan bebree ɛwɔ ha, papa di wɔn anim. Yɛtɔn frut ɛwɔ ha. Ɛdan ɛsi ha. Nkorofoɔ ɛnenam ha.

Nkurɔfoɔ a wɔreyɛ kɔnstruction. Concrete gu fam. Workers no bi kita nnua de respeade concrete no. Binom nso kita machine a ɛyɛ po poka vibrator a wɔde revibrati.

Gya rehye wɔ ha. Nkurɔfoɔ redwane. Nnua si ha. Light pole dua si ha. Lɔre kwan da ha.

Nsuo kɛseɛ da ha a boat sisi nsuo ne so bebree. Nnua sisi ha. Dan sisi ha. Nsuo no nso so ankasa.

Nsuo kɛseɛ ɛda ha. Ɛhyɛn nketenkete a ɛnam nsuo no so ɛwɔ ha bebree. Nnua esi nsuo no nkyɛn. Ɛdan esi ha bebree.

Nnipa gyina ha bebree. Dadeɛ bi si ha wɔde ahoma akyekyere de atwa line. Papa bi gyina ha kita ne bag. Toy bi si ha a ade bi si ne bo so.

Nkwadaa bi te fie ha. Ɔbaako kita solar panel ketewa bi a wɔkɔnɛte ama light. Radio si ha. Ɔbaako te bucket ano a ɔresere. Wɔn nana nso te hɔ.

Silinda ɛsisi ha beberee, nkrɔfoɔ egyina silindɛs ne ho. Maamefoɔ mmienu ekuta ambrɛla egyina hɔ. Ɔmmu bɛ filli gas, obia egyina ne silinda hɔ .

Nkorɔfoɔ bi egyina ha ɔmo yɛ nsuo ho edwuma papa bi ɛkoto fɔm a wɔwɔ paap no mu maame bi ɛde adeɛ etwa paap no so ebi mo nso egyina nkyɛn a ɔmo ɛhwɛ kars si ha.

Drugs akɛseɛ yɛdi sua famngo ɛsisi ha light ahoma nam ha driverfoɔ ɛne mate ɛni workers e bebree gyina ha ebi mu kasaebi mu nso miamia fon.

Papa bi gyina ha. Wahyɛ party T-shirt. Wɔadrɔɔ Nana Ado wɔ mu. Bag bɔ n'akyi. Ɔkita Ghana flag Nkurɔfoɔ nso te ha bebreeee. Binom nso hyɛ party T-shirt.

Stofin chairs si ha. Pillow deda mu. Table si mfimfini. Tea cup si table no so. Flowres wɔ ha. Glass wɔ ha.

Sukuu nkwadaa a wɔmu bɔ ampe wc sukuu wɔn madam nso abeka wɔn hoa ampe madam bakɔ gina hɔ ɔhwe ɛdan se wɔn akyi dua si wɔn nkyɛn.

Mmaayewa te hanom a wɔresua adepam, obiara te ne table ho a ne machine si n’anim, madam no gyina ɔbaako ho a ɔrekyerɛ no adeɛ no a ɔbɛyɛ no yie.

Nnipa ɛte ha beberee a wɔnmmo ɛgye wɔn ani ebinom adidi ebinom ɛnam hɔ ɛpo nsuo ɛda ha nkurɔfoɔ adware wɔ mu abansoro tententen asi ha.

Ɛdan si ha bebree. Colours different different different. Bebree no ara yɛ abansoro. Nsuo da ha. Bepɔ da ha.

Plane si ha. Sogyafoɔ wɔ ha. Wɔresearche temamuni bi. Ebinom mnso reyɛ adwuma. Ɛdan esi ha.

Cars gyina ha, na wɔde nnadeɛ bi asi kaa baako so a wɔde obi posters ataretare ho. Wɔayɛ banner kɛseɛ de asi kaa no soro. Nnipa tete kaa no soro. Ebinom gyina fam.

Sukuufoɔ bebree gyina dua yi ase wɔ ha, ɔbaako te hɔ a yɛrewɔ no paneɛ. Nɛɛseni baako nso te table akyi ɛretwerɛ adeɛ.

Nkurofoɔ a wɔn adi dɛm a wɔn nyinaa ɛte whil kyair mu. Wɔn ahyiamu a wɔn redi agorɔ a wɔn ani agye a wɔn nyinaa apagya wɔn nsa. Wɔn resere sere ɛfiri sɛ wɔn ani agye ankasa.